Tsy toy ny fahita mahazatra, na dia hoe mijery horonan-tsary matetika ary, satria tsy misy itony karazan-tsoavaly itony any amin'ireny horonan-tsary ireny. Miavaka dia miavaka izy satria dia fotsy ranoray fa misy pentina mainty isan-karazany amin'ny vatany sy amin'ny lohany indrindra indrindra.

Sakafo matsiro iray atao solon-tsakafo, hohanina anelanelam-potoana, afaka atao sakafo atoandro ihany koa anefa. Ahitana atody eo amboniny. Maro isankarazany ny loko hita avy amin'ny sakafo mafilotra izany.

Taloha dia mbola tsy nisy ireny finday aminy endriny toy ny misy amin'izao ireny ; izany hoe kelikely afaka atao amin'ny paosy, afaka entina mandendeha fa taloha dia mbola lehibe tokoa ny finday ary mipetraka ao an-trano izy fa tsy afaka entina mivoaka.

Renim-pianakaviana iray no miaraka amin'ny zanany vavy mijorojoro eo an-tokotanina trano lehibe anankiray. Somary efa taolo izany trano izany. Misy seza plastika eo ivelany ary misy tohatra miakatra ao amin'ny varavaran'izany trano izany.

Karazan-karona sy lambahoany isan-karazany amin'ny loko marevaka maro samihafa : ny manga, ny fotsy, ny mena ary ny maintso. Lambahoany isan-karazany amin'ny lokony maro samihafa, firavaka ihany koa eo anilan'izany.

Karazana firavaka vita avy amin' ny akoran-driaka. Eo ihany koa ny karazana firavaka maromaro misy lokony maro samihafa : ny fotsy, ny manga, ny mena ary ny mavo ny maitso. Mipetraka ambonina zavatra boribory maintimainty lavalava.

Toerana iray eny an-dalambe eny, fiantsonan'ny fiara fitaterambahoaka ireny. Ahitana ireo olona misisika izany fiara izany ; maika hody mantsy ary tsy mety ny mijanona ela eo.

Toeram-pisakafoanana iray eo amoron'arape, mpivarotra lasopy izy io ary fandehanana rehefa ilay somary mody harivariva iny fa taraiky avy nianatra na avy ny asa.

Vehivavy iray zarazara hoditra, miondrika satria randranina ny volony. Rehefa vita izany randrana atao amin'ny volony izany dia fatorana miavoavo eo amin'ny tampon-dohany ny volo mikirazorazo rehetra.

Fivarotana akanjo eny andalam-be eny ahitana karazana akanjo samihafa toy ny : aron'akanjo, ny akanjo fohy tanana, ny akanjo lava tanana misy lokony maro isan-karazany

Karazam-borona mampatahotra toy ireny vorona mpamosavy ireny, fotsifotsy ny elany, mangamanga ny vatany ary maro isankarazany kosa ny loko amin'ny volon-drambony, ny tongony dia mazava.

Anisan'ny zavatra mahafinaritra sy mahasoa ny ankizy ny fanaovana skoto. Maro mantsy ny zavatra hita ao amin'izany ary ahafantarana olona ihany koa, ahitana fiainana sy ahazoana traikefa isan-karazany.

Efa faheno matetika loatra fa tsy fanao ny manao dokotera tena kanefa misy ny olona izay tsy hanaiky mihitsy fa vao misy aretina tsapa kely amin'ny vatana dia iny fa lasa mankany amin'ny mpivarotra fanafody mitady izay hitany fa mety kanefa tsy mankany amin'ny dokotera akory.

Tanàna kely iray eny amorontsirak'i Madagasikara eny, ny trano dia vita amin'ny falafa ary misy fasika eny amin'ny tany. Misy koa eny an-danitra dia hita ny volana, boribory ngeza tokoa. Misy ankizilahy kely iray eo amin'ny tany.

Sainanam-pirenena hafakely miloko mavo ,fotsy, mainty ary mena. Ahitana sarsary ary hanisan' izany ny sarina tanàna anakiroa misoratra toy ny teny karana na teny arabo ihany koa eo afovoan'izany rehetra izany

Kahie maromaro ao amina tsena iray, mampatsiahy ahy ny fidiran'ny mpianatra. Mivelatra eo ambony latabatra izy ireo ary miloko isan-karazany.

Maro ireo karazana fitaovana noforonin'ny zanak'olombelona mba hanamaivana sy hanafaingana ary hanamora ny asa izay sahaniny amin'ny andavan'andro hita indrindra izany amin'izao ankehitriny izao.

Karazana boky maromaro miresaka fiainana ara-pitiavana mitandahatra mifanao ambony ambany eo amina mpisy boky iray, misy lokony maro samihafa izany boky izany.

Toerana famakiana boky iray ahitana karazam-boky maro isankarazany, amin'ny fonony miavaka isankarazany, ahitana loko mavokely, manga, fotsy, mena, maitso ary mavo . Ahitana ihany koa sarina zazakely mitazona boky eo amin'ny fonony izany boky sasana izany.

Latabatra iray ahitana karazana tsakitsaky isankarazany, fihinana amin'ireny andro fety ireny ; ahitana ihany koa vera ary lamban-databatra maro isankarazany ; zava-pisotro ihany koa ; ahitana sakafo amin'ny endriny maitsomaitso ; ary ahitana ireny karazana kiendiendy maro isankarazany ireny.

Akora maro fikolokoloina tareha, vatana ary taovolo ; natokana indrindra ho an'ny vehivavy tia manaraka ireny lamaody ireny. Amin'ny endriny maro samihafa ahitana lokomena ranomanitra sy ny maro isan-karazany.

Faravohitra dia anisan'ireo toerana milamina indrindra ary tsy dia be mpandeha raha mbola eto Antananarivo renivohitra. Ahitana ny fiangonana katolika izay vita amin'ny trano biriky ary ahitana ihany koa tamboho lehibe iray, mifefy izany fiangonana izany.

Rehefa voan'ny sery dia mitady irony menaka mafana irony ny olona mba hafahana miaina tsara anisan'izany ity menaka iray ity, vita avy amin'ny solila sy ny dipoavatra.

Tovovavy malagasy, mandihy, mainty fihodirana ary mitsiky. Manao ireny volo vakitampona ireny. Manao akanjo nentin-drazana mampiseho ny maha malagasy, eo amina sehatra anankiray. Misy voninkazo eo alohany. Ao aorianany kosa no ahitana ireo lamba mandravaka ny sehatra misy azy.

Voamanga maromaro no hita eo ambonina zava-maitso. Volomparasy no lokony. Telo lehibe ireo voamanga hita miavaka. Ny eo ampovoany somary ngezangeza, ny ary amin'ny sisiny ankavanany kosa somary kelikely.

Lehilahy iray mitikitsiky tsara erỳ ary izy dia manao solomaso somary boribory. Ny akanjony dia miloko manga ny eo ivelany ary ny anatiny kosa dia miloko fotsy.

Vehivavy iray manao irony akanjo lava irony, miloko volomparasy izany akanjo izany, manao solomaso, mijery mahitsy, manao vaki-tampina ny volony, ary elanelanina mpihira gasy anankiroa izy.

Mampiavaka ny ankizy Malagasy ny fananana saina tia mikarokaroka ka manamboatra ireny fiara kely vita avy amin'ny vy na kapoaka ireny. Etoana dia atao haingon-trano izy itony. Amin'ny endriny maro samihafa, fiara kely isan-karazany.

Boky iray mitondra ny lohateny hoe : "Ireo fanontaniana telo" mipetraka eo ambonina latabatra anankiray feno soratsoratra ; mainty ny soratran'ny lohatenin'izany boky izany ; ahitana sary miavaka anankitelo sarina voninkazo eo amin'ilay fonon'ny boky ; ahitana boky maro samihafa manodidina azy.

Rehefa mivadibadikiny ny andro mbetika mafana mbetika mangatsiaka rehefa ririnina moa indrindra indrindra no miseho izany trangan-javatra izany ka dia voan'ny sery ny ankamaroan'ny olona rehetra. Fanafody hiadivana ny sery mantsy no anatina tavoahangy kely iray fotsifotsy.

Ny kibo tsy mba lamosina, izay voky hono no maharaka ny namany, izany tokoa no maha botrabotra fihinanankanina. Eto dia vehivavy iray botrabotra mitsiky, manao akanjo maitsomaitso ary zipo volondavenona, jery mahitsy.

Karazany irony sakafo fanao rehefa maraina irony ary dia mahazatra ny olon-drehetra raha mbola eto Madagasikara ny misotro kafe arahina mofogasy, marihana fa maintimainty ny lokony kafe fa tsy fotsifotsy toy ny ronono.

tambazotran-tserasera iray azo lazaina fa anisan'ireo tena be mpampiasa indrindra eto Madagasikara; rehefa ao dia azo atao ny mifampiresaka na koa ny mandefa vaovao, mampita izany ary koa ny manaraka ireny karazana horonan-tsary ireny.

Any ambany ranomasina any, dia misy fiainana toy ny ety an-tany ihany koa, maro karazana ireo biby mety ho hita any na ny endriny na ny habehany ary ny lokony dia samy hafa ihany koa.

Rehefa vita ny fanamboarana ny trano ka hiroso amin'ny fandokoana amin'izay, dia mila maka ireny olona efa voky traikefa ireny, satria ny tompo-trano matetika dia tsy mahay mandoko. Izy ireny manko dia nianatra manokana amin'izany fandokoana izany.

Vorona hafakely ny lohany sy ny tendany dia miloko manga, misy volovolony miloko mainty izy ary ny tongony dia lehibe tokoa, misy rantsany miisa telo ary lava ny hohony.

Akora iray karazana menaka izy io ary mety hoe azo atao amin'ny tarehy na ny vatana. Izy io dia miloko volomparasy ary atete amin'ny tanana izay vao ahosotra ny fanaovana azy.

mofomamy maromaro avy any ivelany mampatsiahy ny fitoam-pialatsasatray tany am-pianarana rehefa ilay mividy tsakitsaka ao amin'ny masera iny betsaka tokoa ny zavatra namidiny tamin'izany ary tsy mofomamy ihany fa nisy ihany koa ny manga na ny letsia

Torapasika lehibe iray midadasika ary hatrehana ranomasina mangamanga mangatsakatsaka, mitady hitovy loko amin'ny lanitra mangamanga, ahitana lakana iray miatsampy eo amin'izany torapasika lehibe izany.

Karazana biby iray, izay mampiavaka an'i Madagasikara, ary tsy hita raha tsy eto aminy. Ny tanany sy ny tongony dia lava ; mitovy amin'ireny ragidro ireny izy ; ny masony moa mivandravandra.

Irony karazana lokomena natao ho an'ny vehivavy irony, ny endriny dia samihafa ny lokony mantsy raha ny marimarina kokoa ary izy io dia ao amina fitoerana lavalava.

Tanora maromaro mijoro eo amina zaridaina iray. Ny iray amin'izy ireo moa manao akanjo ambony miloko mena dia mipetraka ary ny sasany kosa dia mitsangana mitangorona eo aminy. Toy ny ireny manazava zavatra ireny moa ilay olona mipetraka.

Lehilahy iray misy volom-bava, manao solomaso, mijery ambany, manao akanjo lobaka maintimainty ary misy atin'akanjo maintimainty ihany koa ny ao anatiny, manao ireny volo lava ireny amin'ny endriny hafa satria dia mirandrana tokoa izany volo izany.

Trano iray mifefy tamboha. Miloko mainty ny vavahadiny, maitso kosa ny lokon'izany tamboha izany arahana fotsy mitsipitsipika. Ny trano kosa dia miloko maitso ranoray.

Efa manomboka miala amin'ny fampiasana arona kitay ny tokatrano tsirairay amin'izao fotoana izao ka mampiasa itony fatana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra itony, amidy eny amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny moa izy ity.

Karazana ranon-tsavony maromaro entina ampiasaina hanasana loha, na koa ny vatana iray manontolo mihitsy. Maro karazana izy ireo, na ny fitoerana misy azy, na ny lokony izany.

Karazana fitaovana mampatsiahy ahy an'i dadanay izay mahay ny rehetra rehefa mikasika ny trano na ny fanamboarana izany ary koa mahay izay momba ny herinaratra.

Mpitandro filaminana anankiray no hita eny an-dalambe eny miaraka amin'ireo vahoaka ; eo ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo trano be manodidina azy ireo. Misy fiara mpitatitra entana ihany koa eo akaikin'ilay mpitandro filaminana.

Akanjom-behivavy lava, mirebareba toy ireny amin'ny horonan-tsary Afrikana na Silamo ireny; tsy mahafantatra olona mankafy azy itony manokana aho, ary na ny tenako aza tsy dia mpankafy loatra.

Karazan-tsakafo maro samihafa maroloko, sy zava-pisotro isankarazany fatao amin'ireny fety ireny, toy ny ovy mendy, ny hena mendy, ny lasary isankarazany. Ahitana loko maro samihafa toy ny mavo, ny mena, ny maintso.

Fivarotana irony karazana akanjo sy kiraro ho an'ny vehivavy irony, ahitana ireny kiraro avo ireny sy ireo kiraro maivana hoentina hanaovana fanatanjahan-tena, ahitana ihany koa ireo karazana akanjo hoentina famonjena lanonana.

Tsy amelan'i Noro mihitsy ny bebeany fa tsy maintsy atao samy hafa foana hono ny randrany isanandro ; noho izany dia manana aingam-panahy vaovao io bebeany io ; tsy maintsy mahita moa izany izy raha ny tena marina tokoa mba ahafahany manao izany volo izany.

Zazalahy kely anankiroa no mifampisakambina ; ny iray tsy manao akanjo ambony manao pataloha fohy ary ny iray kosa manao kapa ary manao akanjo ambony fotsy sy pataloha mainty ny iray tsy mikapa ary mitazona izany akanjo ambonin'izany amin'ny tànana ankavanana.

Mpivarotra entana toy ireny hita eny amin'ny tanàna rehetra ireny. Betsaka tokoa ny entana hita ao amin'izany. Misy ny azo hoanina ary misy kosa ny fitaovana ampiasaina ao an-trano, tahaka ny savoka ohatra.

Misy an'izay namako izay manana orinasa malaza dia malaza tokoa, misehatra eo amin'ny tontolon'ny ranomanitra. Mino aho fa fantanareo ny anaran'io orinasa io ary androany dia namoaka ranomanitra vaovao izy ireo.

Olona iray manetika mananasy eo ambony fitetehana vita amin'ny hazo toy ireny hanamboatra desera ireny izy, ilay olona dia manao akanjo miloko manga.

Karazana bibikely mandady sy manidina. Toy ny kadradraka, miloko volontany, ahitana tongony manify dia manify maromaro, misy tendrony ny lohany ary afaka maniditsidina eny rehetra eny.

Tany malalaka ahitana bozaka sy ahitrahitra. Misy ihany koa olona mitsangatsangana sy mipetrapetraka eo amin'izany bozaka izany ary ety aoriana dia feno trano samihafa.

Mampiavaka an' Antananarivo manokana, ny fisin'ireo toerana fisakafoana, mivarotra lasopy amin'ny vidiny mora dia mora, matetika dia vilia gasy no hivarotan'izy ireo izany lasopy izany ; ahitana tsakitsaky isan-karazany ihany koa anefa eny amin'ireny fivarotan-kanina ireny.

Toerana fandrafetana iray, miaraka amin'ireo fitaovana maro isankarazany ampiasaina amin'izany asa izany. Ny hazo no akora fototra ampiasaina rehefa andrafitra.

Miaramila telo lahy mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika, miaraka amin'ny sakafon'izy ireo no mandeha eny akebakebantany amina tanàna tsara kanto sy tsara vokatra; misy hazo manodidina azy ireo ary babangona kosa ny ankotran'izay.

Ahitana karazan-javatra maro ny eny an-dalambe rehetra eny raha mbola eto Antananarivo renivohitra. Maro ny mpandeha tongotra, eo ihany koa ireo karazana mpivarotra isan-karazany mameno ny tanàna.

Karazana akanjom-behivavy miloko fotsy ary ahitana haingokaingony misoratsoratra; maro isan-karazany ny loko manaingo izany toy ny mavo, ny mainty ary ny mena, mikirazorazo kosa ny morontanan'izany akanjo izany.

Toerana iray ahitana karazan-javatra amidy misy ireny hanitra samihafa ilay atao amin'ny sakafo ireny ary misy koa ny mason-joany na ny alamo sy ny zavatra hafa.

Marika ahafantarana fikambanana iray miloko mangamanga ny soratra eo aminy ary maintimainty kosa ny ho eo ambanin'izany mangamanga izany, ahitana karazan'olona ary misy vehivavy sy lehilahy miasa tany, mpiasa birao ary olon-tsotra maro isan-karazany.

Mahasalama lalandava ary mampitombo ny taona hiainana ny fihinanana irony karazam-boankazo irony, na mavomavo ny lokony na fotsifotsy na inona na inona dia mitondra fahasalamana foana izy ireny.

Zatovolahy sy zatovovavy tanora maromaro no mipetraka maka aina amina toerana fitsidihan-javaboary iray, ahitana zava-maitso maro manodidina azy ireo, samy manana ny paoziny kosa izy ireo, eo am-pipetrahana ao ny mitanondrika, ao ny mitsiky, ao ihany koa no falifaly.

Ankehitriny efa betsaka loatra ireo karazana marika raha ny fikarakarana taovolo sy toe-batana no resahana , ka tsy fantatra intsony moa hoe iza tokoa no tena mandaitra sady tsara.

Maro amin'ireo sakafo fihinana ankehitriny eny amin'ny mpivarotra rehetra eny dia zavatra hita ary nalaina tahaka avy amin'ny fanaony any ivelany ; anisany izany ireny karazana ny mofo asiana zavatra ireny.

Fianakaviana iray mamonjy lanonana, misakafo amin'ny vary sy henan'omby toy ny ireny any amina famadihana ireny na koa fivoriam-pianakaviana iniana atao.

Vehivavy iray manao akanjo miloko marevaka mavokely sady mitondra poketra. Izy dia manao kapa ary mandalo eo amin'ny arabe. Eo akaikiny misy elo lehibe ary eo akaikiny avy any amin'ny ilany indray dia misy trano miloko mena.

Tamin'ny mbola kelikely, mbola tany amin'ny garabola, dia faly tokoa rehefa hiditra hianatra satria mahazo fitaovana isan-karazany vaovao ary te hampidera izany amin'ireo namana mpiara-mianatra.

Ankoatran'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny izay ho an'ny madinika rehetra, dia misy koa ny fiara izay vitsivitsy ny toerana ao anatiny ary lafolafo kokoa ny sarany rehefa handeha amin'izy io.

Vata iray fandrahoana irony vary irony. Masaka aingana ny vary indrindra rehefa maika dia ampiasaina izy ireny, raha misy hilana azy afaka hampangotrahana rano ihany koa.

Baoritra maromaro ahitana boky sy "cahier" ao anatin'izy ireo, ary ireo dia mipetraka eo amin'ny tany eo ambonina tetezana vita hazo. Eny an-dalana kosa misy ramatoa mandalo ary eo amin'ny manodidina dia feno fako.

Amin'izao vanim-potoana iainan-tsika izao dia efa misy firavaka amin'ny endriny maro isan-karazany izay tian'ny olona ividy azy. Ny kavina ohatra dia ahitana karazany maro.

Fitaovana iray lavalava ary mifaingoka ny lohany. Samy afaka ampiasaina avokoa na ny lohany na ny vodiny. Fitaovana entina hikarakarana sy hikojakojana ireny fiarakodia ireny.

Lehilahy iray manao akanjo miloko maitso; izy dia manamboatra zavatra ao anatiny toerana iray ary manao aro loha miloko volomboasary.

Akanjo iray maintimainty mirebareba hatreny hakitrokely marihina fa ny silamo no tena manao ireny karazana akanjo ireny. Eo ihany koa anefa ireo vehivavy amin'ny finoana hafa izay tsy mahazo manao pataloha

Lehilahy iray mpanamboatra trano mipetraka eo ambonina jiafotsy lehibe iray midadasika hodidinina vy maro isan-karazany. Lehilahy zarazara hoditra manao akanjo ambony ary pataloha manga ambany.

Fikambanana mpianatra maromaro no mivorivory amina toerana iray toerana, ahitana rano sy ala manodidina io toerana hivorian'izy ireo io. Ahitana ankizy lahy sy ankizy vavy.

Boky dimy samihafa nosoratana teratany vahiny no milahatra sy mifanao ambony ambany, ny iray amin'ireo boky ireo dia mitondra ny lohateny hoe : "Ny famonoan'olona farany alohan'ny fiafaran'izao tontolo izao".

Toerana iray ahitana olona mandeha tongotra. Lehilahy telo manao akanjo samy hafa, manao satroka kosa no iraisan'izy ireo. Ny iray kelikely manao akanjo menamena, ny iray lavalava kosa manao akanjo mangamanga. Ny etỳ anoloana manao akanjo mangamanga marevaka ary manao kiraro fotsifotsy sy maintimainty.

Raha mbola asa dia tsy misy azo atao hoe ratsy izany satria samy mampidi-bola avokoa izy ireny, ny abetsany fotsiny no samy hafa. Ny mpivarotra amoron-dalana ohatra dia manana ny vola miditra aminy, ohatr'izay ihany koa ireny mpitondra fiara karetsaka ireny sy ireo asa maro isan-karazany.

Fivarotana sakafo manta. Ahitana sakay izany ary karazan'anana ihany koa. Etsy amin'ny sisiny misy olona mipetraka amin'ny tany ary misy kifafa sy harona plastika eo akaikiny.

Fitaovana anisan'ny ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro ny vata famanana rano sy fampangotrahana rano. Tsy izany ihany anefa fa dia rehefa avy manasa lamba, ka maina izany lamba izany, dia mila pasohana ka izany indrindra no ilaina ny fera.

Toerana iray fandoavam-bola amin'ireny tranombarotra fivarotana entana lehibe ireny. Ahitana karazan-javatra toy ny vatomamy sy ireo zavatra maro ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Misy karazany izy ireo. Ao ny vatomamy miloko manga, miloko mena ary miloko maitso.

Toerana iray mampiseho ny fifamoivoizana eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara, eto Antananarivo. Ahitana karazana fiara mifamoivoy, ao ny kodiran-droa, ao ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana, ahitana ihany koa anefa ireo olona mandeha tongotra etsy sy eroa.

Amin'izao fotoana izao betsaka loatra ireo mpivarotra eny amoron-dalana, mibahandalana tokoa manelingelina ny fifamoivoizana ary na ny mpandeha tsotra aza dia tsy misy lalana mihitsy.

marika famantarana iray, nosoratana ambonina takelaka fotsifotsy, ahitana zanatsoratra iray ary renitsoratra anakitelo ,mainty no lokon'io soratra io

Lehilahy iray mainty fihodirana manao akanjo mainty ambony ary manga ambany, manao kiraro mainty sy fotsy no hita mamafa lalana eny an-dalambe eny. Manao satroka mainty sy fotsy izy, liana dia liana amin'ny zavatra ataony izy ary dia ataony an-kitsipo izany.

Betsaka ny ankizy tsy manan-kialofana eny an-dalana rehetra eny. Ety andrenivohitra no tena ahitana izany ary dia mahatalanjona tokoa ny mahita azy ireo mangataka etsy sy eroa.

Karazana firavaka vita malagasy avy amin'ny alalan'ireny akorandriaka ireny. Ahitana firavaka iambozonana ary firavaka atao amin'ny tanana amin'ny lokony samihafa, "pôziny" samihafa ao ny boribory ao ihany koa ny lavalava.

Akora iray fikolokoloana sy fitaizana ny volo mba hampatsara izany miloko menamena vita avy any Alimana ahitana karazam-boankazo miloko mena sy maitso eo amin'ny fonony.

Haingon-databatra iray miendrika vorona, vita avy amin'ny vy mipetraka eo ambonina lovia iray mivadika. Eo ambonina latabatra misy lamba mangamanga. Ahitana ihany koa vera vita amin'ny vy eo akaikiny, ary ao aorianan'izany rehetra izany ahitana zavamaintso marevaka lehibe anankiray.

Tany am-pianarana, rehefa mbola tsy tonga ny mpampianatra dia faly tokoa ny mpianatra mifampiresaka. Mifampitodika ny mpinamana ary eo dia varian-dresaka eo ka indraindray tsy hitany akory ny idiran'ny mpampianatra dia tratra eo ampanaovana ny resaka eo izy ireo.

Maro ireo karazana kilalao afaka lalaovina miaraka amin'ny olona maromaro, eo ihany koa anefa afaka amin'ny lalao irery; izany indrindra no ataony ankamaroan'ny tanora ankehitriny miaraka amin'ny lalao ireny karazana kilalao ireny.

Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tsy ny vehivavy irery intsony no mirandram-bolo fa ny lehilahy ihany koa dia efa misy manao izany endrika volo izany. Nefa kosa amin'ny paoziny hafa mihitsy ny an'ity lehilahy kely ity.

Rehefa manoratra boky ireo mpanoratra dia misy ny manoratra zavatra mifandray amin'ny tena izy, izany hoe mitantara ny fiainany manokana na koa ny zavatra hitany eny amin'ny fiarahamonina. Fa misy kosa anefa ireo manoratra zavatra tena hoe tantara noforonina mihitsy.

Samy manana ny fanalahidiny avokoa na ny trano na ny fiara na koa ireny kodiaran-droa na bisikileta ireny aza indraindray. Noho izany mba tsy ho very izany fanalahidy izany dia ilaina ireny haingony kely, lehibe manaraka azy ireny.

Misy fotoana any am-pianarana dia misy vahiny tonga hampifalifaly ny ankizy, hampianatra zava-baovao miala amin'ny mahazatra. Rehefa andro toy izany dia vory eo an-dakilasy izy ireo ka falifaly ery sy mihorakoraka ary mitehatehaka.

Sakafo maro loko mipetraka ao anaty lovia fotsy teo ambony latabatra, ny ankamaroany dia voankazo sy zava-mamy, hita ao ny akondro, ny frezy, ny zavokà ary hafa koa.

Maro dia maro tsy voatanisa intsony ankehitriny hoe inona daholo ny voankazo misy. Ireny karazana voan-javatra maro ireny. Tsy hay hoe inona moa izy ireny ary inona no zavatra ho entiny amin'ny fahasalamana.

Trano fivarotana ireny karazan-zavatra ampiasaina rehefa fety ireny ny vata fanamafisam-peo, ao ihany koa ireo karazana milina maro samy hafa rehefa elektrônika dia hita ato amin'ity toerana ity avokoa izany.

Rehefa mandeha fiara fitateram-bahoaka na fiara tsotra na fiarakaretsaka dia tena tiana tokoa ny mipetraka eny akaikin'ireny varavarankely ireny satria dia mahatazana ny lalana rehetra andehanana.

Rehefa hoe resaka fikarakarana sy fitaizana ankizy kely dia sarotiny dia sarotiny tokoa ny Renin'izy ireo. Ilaina akora manokana mantsy ny vatan'ny ankizy kely satria tsy mitovy amin'ny an'ny olon-dehibe.

Marika famantarana iray, miendrika saina, misy tsipika mitsivalana roa ary ahitana haingony roa samihafa izany tsipika roa mitsivalana izany, ny ambany dia mainty ny lokony ary misy masoandro mavomavo eo ampovoany.

Na ny biby aza mahay mifanara-tsaina ka ny olombelona indray ve no ambakan'izany. Itony sokatra an-drano itony no ipetrarana sôbakaka maitsomaitso iray. Ny iray mitodika mahitsy ; ny iray kosa mifanohitra amin'izany ny fitodiany.

Mandehandeha hono mahita raha ka eny an-dalambe eny dia ahitana ireo olona isan-karazany na lehilahy na vehivavy, ahitana ihany koa ireny karazana fivarotana kely majinijinika ireny.

Vehivavy iray miamboho manana vatana amin'ny endriny matanjaka izy mirija dia mirija tokoa izy io dia miazakazaka eny an-dalana eny misy bozaka maina manodidina azy ary manao satroka miloko manga izy

Seza fandraisam-bahiny iray an-dalam-panamboarana. Ny mpandrafitra no manamboatra izany ary ny hazo no akora fototra ampiasaina amin'izany, miaraka amin'ireo fitaovana maro isan-karazany entina andrafetana izany seza fandraisam-bahiny izany.

Asa tanana iray maneho ny hakanton'ny zavatra vita malagasy. mampiseho tovovavy anankiroa, manao akanjo mirebareba, hodidinina aloalo lehibe anankiroa ary ahitana soratra manao hoe Madagasikara.

Ny toeram-pivarotana sakafo dia tsara dia tsara tokoa, ahitana seza sy latabatra maro izany ary eo ambonin'ny seza dia efa misy vera, ranom-boakazo ary koa lovia.

karazana lavapiringa amidy eny amin'ireny tranombarotra fivarotana entana ao an-trano ireny. Mampiavaka azy dia tsy mitovy amin'ireny trano fivoahana mahazatra antsika ireny fa miavaka ary afaka hipetrahana eo amboniny.

Karazam-biby kely iray antsoina hoe "Kadradraka", misy tongotra manify roa aty aoriana ary tongotra manify kely efatra no any aloha ; afaka manidina izy io ary afaka mandady amin'ny rindrina ihany koa.

Matetika ny resaka fanamboarana fiara ,kodiaran-droa na ny zavatra toy ireny dia tsy dia ankafizin' ny vehivavy loatra satria tsy dia hainy ihany koa ; ny lehilahy nefa dia tena mpankafia ary hainy tsara mihitsy izany.

Karazan-tsakafo maro samihafa ; sakafo maraina raha ny marimarina kokoa ; ahitana karazana mofo mamy ambonina lovia fisaka ary ihany koa ahitana zava-pisotro mafana ao anatina kaopy mavomavo.

Ny ravintoto sy henan-kisoa dia anisan'ny laoka izay tena be mpitady tokoa rehefa iny fa mandeha any amin'ny mpivarotra iny ny olona iray. Izany moa dia matsiro tokoa.

Tovovavy iray izay miondrika. Ny volony dia mirandrana madinika kely marobe ary izy dia manao ambonin'akanjo mainty. Ny tarehiny moa dia tsy hita. Ny sofiny iray kosa hita raha toa ka ny ilany tsy hita.

Karazana ranon-tsavony fampiasa rehefa anasa loha, hikarakarana volo, anatina tavoahangy plastika isankarazany, lehibe sy kely ary salantsalany.

Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia maro tokoa ireo raiamandreny no misafidy izany fitaovam-pianarana izany ho an'ireo zanany. Ahitana karazana penina ary karazana pensilihazo amin'ny lokony maro samihafa ihany koa.

Kanto ny zavaboary eto ambonin'ny tany ranomasina sy torapasika ary lakana no maneho izany. Zavaboary maitso mavana, ala ary trano kely anankiray no ahitana izany rehetra izany.

Tsy tanteraka ny lanonana, tsy misy ny fety ary tsy mandeha ny fikarakarana rehetra raha tsy misy ny mozika. Ny mozika manko dia entina hampadihizana ny olona rehetra mba hifalifaly.

Fitaovam-pianarana isan-karazany eo ambonina latabatra ao ny fitsipika ao ny fanoratana ao ihany koa ny penina ahitana vera misy hety sy zavatra maro isan-karazany.

Analakely dia isany toerana iray mampiavaka ny renivohitr'i madagaskara. Ahitana ny karazan-javatra rehetra eny amin'io toerana io ; ao ny mpandeha tongotra ao iany koa ny fiantsonan'ireo fiara kely maro isan-karazany ahitana mpivarotra ireny kafe mandehadeha ireny. Ahitana iany koa olona mandeha tongotra.

Marika famantarana iray, fotsifotsy ranoray ny takelaka misy izany sary famantarana izany, ahitana tsipika telo menamena milahatra ary dia maintimainty kosa ny soratra amin'izany marika izany.

Maro dia maro ny fialamboly ankehitriny. Karazany samy hafa ary tian'ny tanora tokoa, anisan' izany ny fitendrena ireny zava-maneno ireny ohatra hoe ny gitara ary koa misy koa ny ankizy tia manao sary na manao hosodoko.

Marika famantarana iray, ny sampam-pampianarana amin'ny fiteny Anglisy eny amin'ny anjerimanotolo eny. Maro dia maro tokoa manko ankehitriny ireo ankizy liana amin'izany fianarana teny vahiny izany.

Tsena iray eto andrenivohitr'i Madagaskara fivarotana karazana voankazo sy legioma ary izay ilaina rehetra amin'ny fiainana andavan'andro. Eto dia akondro sy voankazo samiafa no mameno izany tsena izany.

Biby kely iray miavaka ahitana karazana loko maro samihafa eo aminy, ahitana loko mainty, mavo ary ny volontany, misy tendrony ny lohany ary manana ratsan-tongotro kely dia kely anankiefatra izy, maitsomaitso ny lokon'ny ravina eo hitoerany.

Fivarotana iray toy ilay hita ao amin'ny Tahala Rarihasina. Hita ao amin'izany ireo karazana haizavatra malagasy. Misy ny poketra, ny satroka ary ny akanjo hoan'ny ankizy kely.

Madagasikara dia firenena iray manankarena tokoa kanefa mbola mahantra ihany. Ireo biby sy hazo maro isan-karazany mandravaka azy dia tsy voatanisa intsony.

Olona mitarika sarery ; eo ambonin'izany sarety izany dia feno vato lehibe, ary toy ny hoe mavesatra dia mavesatra tokoa raha ny endrik'izany.

Rehefa tsy fotoanam-pahavaratra dia mirongatra manangana trano avokoa ny manam-bola rehetra. Rakofana jiafotsy mba tsy ho hita ny ao anatin'izany fanamboarana izany ; mangamanga ny lokona ary lehibe dia lehibe izany jiafotsy izany. Mbola tsy vita tanteraka ny trano.

Sakafo fihinan'ireo aziatika avy any amin'ny faritra antsinanan'ny bolabola tany iny. Ahitana karazany maro samy hafa toy ny tsaramaso maintso, ny hena ary ny legioma maro isan-karazany.

Raha mbola eto Antananarivo renivohitra, ka manamorona ny sisin-dalana ny tambohonao na koa hoe eny akaikin'ireny fiantsonana fiara fitanteram-bahoaka ireny dia tsy maintsy misy ireny karazana peta-drindrina mampahafantatra lanonana na zavatra hafa ireny foana.

Jiro isankarazany manazava efitrano iray amin'ny lokony maro isaknarazany. Haingo amin'ireny karazam-pety ireny. Manazava ny jiro na eny amorondalana izany na ao antrano.

Tranon'olon-tsotra iray miloko fotsifotsy sy volontany. Ahitana rihana iray misy lavarangana avy ao anatiny. Misy tohatra miankina amin'ny rindrina miakatra amin'izany rihana izany. Ahitana latabatra sy seza ihany koa ary varavarambe fidirana iray.

Ny vehivavy dia mankafia ireny karazana firavaka samihafa ireny , anisan' izany ny peratra izay anaovana indrindra moa rehefa vita fanambadiana iny ka manana mitovy amin'izany ireo mpivady.

Biby lehibe mipetraka any anaty ranomasina any. Any no ahitana azy, ary izy io dia manana endrika kanto dia kanto tokoa. Miloko fotsy sy mainty izy.

Sainam-pirenena iray ana firenena afrikanina iray. Ahitana loko telo isan-karazany. Ny maitso no milahatra voalohany eo alohan'izany. Ny mavo sy ny mena kosa dia mifanaingina manao ambony ambany ka ny mena no ambany.

Lehilahy iray no mijoro eny amin'ireny toerana fiantsonana fiara fitateram-bahoaka ireny. Manao akanjo fohy tanana ambony amin'ny lokony telo samihafa ary manao pataloha manga. Milalao atoka no ataony.

Irony karazana fitaovana irony, izay mety ho hita : na any am- pianarana na koa any am-piasana. Kanefa any am- piasana no matetika tena hahitana azy io, satria fampirimana taratasy io, ka mampilamina ny entana ao amin'ny birao.

Marika iray famatarana ireny fivarotana akoho masaka ireny. Matsiro dia matsiro tokoa raha ny sakafo vokarin'ity fikambanana mpivarotra iray ity.

Asa tanana iray vita avy amin'ny rofia manana loko isan-karazany ary misy haingony isan-karazany izany asa tanana izany. Maintimainty no mivalapatra indrindra amin'izany asa tanana izany ary ny fotsy kosa no manaraka azy.

Tovovavy iray manao akanjo lava miloko mavo, ahitana sarina voninkazo kely marobe. Mampatsiahy ahy izay ankizilahy namako izay izy dia mpankafy itony karazana akanjo itony.

Tanàna iray toy ny ireny tanàna efa ela nisiana ireny, tafo kapila no ankamaroan'ny tafo amin'izany trano isan-karazany izany, ahitana ihany koa tokotany sy hazo lehibe iray efa rava eo an-tokotany.

Eny an-tokontanin-tsekoly matetika dia misy an'ilay toerana malomaloka iny ahafahana maka aina mamaky boky na koa mipetrapetraka fotsiny ihany rehefa ilay reraka avy mifanenjika amin'ny ankizikely iny.

Birao iray, ana olona manan-kaja na olon-tsotra. Handraisana vahiny, ahitana karazana haingon-trano eo ambonin'izany birao izany. Latabatra no mameno izany birao izany.

Hatramin' izay dia voalaza foana fa ny fianarana no lova tsara indrindra, miramirana tokoa ireto zatovo lahy sy zatovo vavy ireto eo am-pianarana ary mifantoka dia mifantoka tokoa ny sasany amin'izy ireo.

Ramatoa iray olioly volo, manao akanjo misy loko maro isankarazany no mitrotro ary mampinono ny zanany, miankina amina tamboha izy ireo : tamboha izay vita amin'ny biriky ary miloko fotsifotsy.

Toerana fizahan-tany iray any amin'ny morontsirak'i Madagasikara toy ireny fandehanana miala voly sy miala sasatra ireny. Ahitana rano manga mangatsakatsaka ary sambo fotsifotsy eo ambonin' ilay rano, ahitana vato maro isan-karazany sy zava-maitso mahatehotia.

Ramatoa iray mikirakira jorofo eo ambonin'ny sahafa, mamadika izany ao anaty harona plastika. Ahitana loko mavomavona lambahoany, misy hety eo amboniny ary ihany koa misy hazo ngezabe anankiray.

Karazan-java-boary amin'ny lokony maro samihafa ny volomparasy, ny maitso, ny loranjy ary ny manga ; mampiseho ny hakanton'ny tontolo iray ahitana ranomasina lehibe ary ny lanitra dia manga mangatsakatsaka.

Trano vita biriky izay mitoetra eo afovoana zavamaniry maro dia maro ; mampahatsiahy ny fialan-tsasatra taloha rehefa ilay mankany ambanivohitra iny ary milalao anaty ala ny ankizy kely rehetra.

Mampiavaka ny olona tsirairay ny fananany ranomanitra sahaza azy ary mety amin'ny vatany. Marina tokoa manko fa misy olona sasany tsy natokana hanao ireny ranomanitra ireny mihitsy.

Maro amin'izao ny olona mahay manamboatra irony savony irony, na orinasa efa natokana amin'izany na ny olon-tsotra izay nijerijery teny rehetra teny ka dia lasa nahay nanamboatra savony, misy hanitra maro isan-karazany izy ireny arakaraka ny mpanamboatra azy.

Toeram-pivarotana akanjo iray, mivarotra irony aron'akanjo irony. Amin'ny lokony miaramila izany akanjo izany, mitovy tsisy valaka amin'ireny fanamiana miaramila ireny.

Sotro rovitra iray amin'ny lokombolamena, misy lelany efatra. Matetika dia fampiasa eny an-tokantrano tsirairay avy izy ity. Finanana ireny lasopy ireny na misao eny amin'ireny trano fivarotan-kanina ireny.

Ny fianarana hono no lova tsara indrindra. Efa lafo dia lafo ny fitaovam-pianarana ankehitriny fa tsy mahasakana ny Ray Aman-dreny anefa izany hividy azy io mba hahafahan'ny zanany mianatra soamantsara.

Karazana hazo iray maitso lavalava ary misy ravina maromaro, eo ambodina rindrina iray miloko fotsy sy volomparasy.

Tanàna iray any ambanivohitra any mampiseho ny hakanton'izany ambanivohitra izany. Trano tanimanga sy biriky, fanitso kosa no tafony ary zava-maitso no manodidina azy.

Ramatoa lehibe iray mpanao asatanana malagasy ary mpanjaitra, manao satroka iray ary manao solomaso, manao akanjo misy sarim-boninkazo ary mitazona hety lehibe anankiray no sady mitsikitsiky.

Gazety iray mpiseho isan'andro eto Madagasikara, mampisongadina ao amin'ny lohateny lehibeny :" Ny fihaonana eo amin'ny filoham-pirenena roa tonta avy any ivelany sy ny filoham-pirenena malagasy. "

Boky iray mitantara ny fiainana tovovavy iray mitondra ny anarana hoe Malala satria dia niady ho an'ny fanabeazana izy ary afaka nanova an'izao tontolo izao.

Karazana asatanana vitana olona manan-talenta iray haranty any amin'ireny trano fampiratiana ireny, ahitana karazana zavatra maro mantsy izy ireny izay manintona ny saina sy mahafalifaly ny maso.

Sary famantarana anankiray maneho olona kely manana loha boribory ary tanana sy tongotra lavalava izay miazakazaka ao anaty boribory miloko manga sy mena.

Vata iray fitehirizana irony ranon-javatra na zavatra tiana hangatsiaka irony, tsy voatery ny zavatra mangatsiaka ihany anefa fa eo ihany koa fitehirizana irony zavatra mafana irony.

Mpanao hatsikana malagasy iray malaza dia malaza, miasa amina onjapeo natokana ho an'ny tanora, mitoetra eo Analakely eo, mainty fihodirana izy ary mandeha mizaha tany any amin'ny Tsingin'ny bemaraha.

Vehivavy zarazara hoditra iray no mirandrana amin'ny endriny hafa dia hafa tokoa, manao irony firavaka irony, ny kavina no resahina eto. Ahitana ihany koa ny hodidohany amin'izany randrana ataony izany.

Toerana iray fivarotana eny amoron-dalana. Ahitana lamba miantona sy legioma maro isankarazany. Ahitana mpivarotra sy mpividy ihany koa. Ahitana fandanjana eo amboniny izay misy zavatra maitsomaitso. Ahitana ihany koa "seau" anankiray maitsomaitso. Misy ankizy kely manao akanjo mavokely.

Maro dia maro tokoa ny olona miompy ireny alika ireny amin'izao vaninandro iainantsika izao; eny amin'ireny tranom-barotra lehibe ireny dia ahitana ireny sakafon'alika ireny.

Karazana hazan-drano miaraka amin' ny angivy, ananambo ary ravim-boatavo. Mampanontany tena hoe rehefa andrahoana ve ireo dia atambatra ? Ary tsara ve izany laoka izany ?

Tanàna iray manamarika ny fahazazana tao anatina horonan-tsary iray, finakavian-dRajao, trano manamarika ny fonenany tamin'izany andro izany, mampiavaka azy ny fahaizany milalao horonan-tsary.

Amin'izao vaninandro hiainantsika izao dia maro tokoa ireo karazana akora entina hikarakarana ny volo; ny lehilahy moa no tena mampiasa itony karazana itony satria dia mampivaingana ary mampilamina tsara ny volo izany akora izany.

Toerana iray fisakafoanana ary fianarana lesona ihany koa eny anivon'ny anjery manontolo. Fivarotana sakafo izy io ho an'ireo mpianatra tsy afaka mody na ho an'ireo mpianatra mitondra sakafo ihany koa dia afaka misakafo eo amin'izany toerana izany avokoa.

Vehivavy iray manana volo lava dia lava tokoa ary mirandrana izy io. Mifatotra eo an-tampon-dohany ny volony ary izy dia manao kavina boribory izay toy ireny kavina tiany zandrinay ireny.

Ahitana karazan'entana maro isan-karazany rehefa miditra amin'ireny tranombarotra lehibe ireny, izay entana tsy hitan'ny masonao ao no manenina, ahitana ihany koa karazam-bary amidy izay efa misy hanitra manokana.

Trano lehibe iray mety an'olon-tsotra, mety handraisam-bahiny. Ahitana varavarana lehibe misokatra anankiray maintimainty, misy zaridaina maitsomaitso ahitana voninkazo maro isan-karazany, misy tohatra ihany koa miakatra makany amin'ilay varavaranan'ny trano.

Toerana iray fambolena sakay be. Amin'ny lokony maitso marevaka, eo amin'ny tany mandomando. Misy raviny, ary misy laingony maromaro ny sakay be, ary ahitana voniny efatra na telo efa lehibe, ary salantsalany sy majinika kosa ny vonin'ny ambiny.

Manan-talenta ny malagasy ary matetika ny hazo no fitaovana entiny hanehoana izany talentany izany na hanamboarany haingon-trano io na koa fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro.

Elefanta anakiroa, ny iray dia lehibe toy ny hoe mamany ary ny iray kosa dia zanany. Mampatsiahy horonantsary iray izay fijerinay tamin'ny mbola kely.

efa betsaka dia betsaka tokoa ny karazana orinasa na fikambanana mety ho hita ankehitriny, na ny ho an'ny lehibe na ny tanora dia mety hanorina izany avokoa ;ilaina tokoa ireny eo amin'ny fiaraha-monina

Ny olona rehetra rehefa avy manasa lamba dia mipasoka avokoa. Tian'ny olona mantsy ny manao ireny akanjo tsy miforiporitra ireny. Ny fera no ampiasaina amin'izany. Misy ny mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra, eo ihany koa ireo ampiasaina amin'ny saribao.

Trano lehibe iray : mifefy anaty tamboho, misy vavahady maintimainty, miloko fotsy sy mainty io trano io, ahitana varavarakely misy fiarovana vy eo ivelany.

Mampiavaka an'i Madagasikara eo amin'izao ny fananany omby satria misy izy ireny tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Ao ohatra ny omby lahy mazava loha, fotsy ny lohany, fotsy ny ilan-drambony, fotsy ihany koa ny tongony efatra.

Boky anakiroa samy hafa, ny iray amin'izy ireo dia miloko matroka fa ny iray kosa dia hahitana loko fotsy ihany. Izy io moa dia boky nosoratan'ny mpanoratra fahiny ary mitondra ny lohateny hoe ny azavana izay hitantsika no an'ny voalohany ary ny faharoa kosa ny alahady ny vodiondry.

Ny lambahoany dia karazan-damba maivamaivana, mafinaritra, afaka isikinana. Ny olona eny amin'ny faritra no tena manao izany ary matetika dia miloko marevaka izany lambahoany izany.

Fanaonay sy zandrinay taloha ny mandeha miaraka amin'ny dadanay rehefa ilay izy handeha hividy fitaovana ilainy any am-piasany iny. Indraindray moa dia izahay mihitsy no irahiny mandeha mividy izany mandeha irery.

Karazan-tsakafo ampiasaina ilay rehefa manao saosy iny, azo tetehana madinika izy ampiarahana amin'ny akoho na koa hoe atao toy izany ihany fa ampiarahana amin'ny paty, izy io koa anefa dia misy olona tsy tia azy.

Karazan'entana amidy eny amin'ireny tranombarotra lehibe ireny. Amin'ny endriny maro samihafa ary amin'ny lokony samy manana ny azy. Fitaovana entina hamatsiana erinaratra ireny finday ampiasaintsika ireny.

Boky iray nosoratana teratany vahiny, natokana ho an'ny zazakely latsaky ny enintaona ary ahitana kisarisary isankarazany toy ny sarina zazalakely milomano, sarina trondro manamarika ireny horonantsary fijery fony mbola zaza ireny.

Trano iray miavaka eto an-drenivohitr'i Madagasikara Antananarivo, miloko mangamanga fanitso kosa no fefin'izany trano izany, ahitana saina anankiroa mifandahatra eo amin'izany trano izany, ny sainan'i Madagasikara sy ny sainan'ny la frantsa.

Mba ho atao fanomezana ho any hafa na koa vidiana ho any tena fotsiny ihany koa, iren'ny firavaka toy ny peratra ireny dia azo asiana anarana ; miendrika tsara izany ary mety asiana endrika hafa ihany koa toy ny hoe sarina fo.

Trano lehibe iray ahitana tokotany malalaka sy dobo filomanosana. Mampahatsiahy ireny fotoana fialan-tsasatra ireny, na koa fotoana fianarana fa rehefa ilay mafana be ny andro ka mba te haka aina sy haka rivotra iny, fanaon'ny olona tokoa ny mandeha milomano.

Fetsifetsy tokoa raolombelona, indro ary fa nanamboatra karazan-javatra maro izy mba hanamora ny fiainany an-davanandro sy hanafaingana ireo asa izay tsy maintsy sahaniny.

Voankazo iray tena ankafizin'ny ankizy na ny tanora na ny lehibe. Atao ranom-boankazo na koa hoanina amin'ny sira misy sakay, amidy eny amin'ireny tsena kely alohan'ny sekoly isan-karazany ireny.

Morontsiraka iray mampatsiahy ny any Toamasina any. Ny rano dia tsy dia manonja loatra, ary ny fasika dia mampite hanala kapa rehefa andeha eny amboniny.

Fiara iray miloko fotsifotsy somary tranainy izany fiara izany mitondra ny laharana : iray, efatra, efatra, iray ; marihina fa fiaran'olon-tsotra izy ity.

Akanjom-behivavy marevaka tokoa mampahatsiahy ireny horonan-tsary afrikanina ireny. misy satroka koa miaraka amin'ilay akanjo.

Tranovato lehibe miendrika toy ny fiangonana na tranon'ny mpanjaka taloha. Mampatsiahy ireny trano hita amin'ny horonantsary na heno amin'ny tantara ireny. Ety ivelany dia misy bozaka maina ary zava-maniry hafa ary misy tohatra miakatra eo amin'ny varavarana.

Karazana irony ranomanitra irony manana fofona miavaka satria dia vita avy amin'ny sakamalaho na dia izany aza hafahafa ihany izany anao ranomanitra amin'ny fofona sakamalaho izany.

Lehilahy iray manao solomaso, misy volombava. Mijery manoloana azy izy. Somary efa lehibe i Ralehilahy kanefa tsy hita taratra amin'ny volony izany. Io volony io mantsy dia mbola mainty dia mainty tokoa.

Fiara tsy mataho-dalana iray ao amina trano, miloko mangamanga. Ahitana seza roa ao anatiny. Misy fijerena amin'ny fitaratra ety ivelany amin'ny sisiny havanana sy havia. Ahitana ihany koa kodiarana maintimainty.

Toerana iray fampirantina ireny asa tanana ireny ary ihany koa ahitana birao kely iray misy latabatra, misy seza ary misy karazam-boky eo ambonin'izany latabatra izany.

Mba hanatsotsotra sy hanamora ny fiainan'ny zanak'olombelona dia noforonina irony karazana fitaovana maromaro irony mba ahafahany manantanteraka moramora kokoa ireo asany amin'ny andavan'andro.

Ahitana karazan-javatra tokoa eto Madagasikara ankehitriny. Misy izao ireny karazana voan-javatra ireny izay avy any ivelany na koa avy eto an-toerana ihany.

Hoy ny fomba fitenenana Malagasy iray manao hoe "Ny tarehy no ratsy ka ny volo no voaolakolana" malaza dia malaza tokoa amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao itony karazam-bolo miolakolana itony ary dia matetika manao azy io avokoa ny vehivavy amin'izao fotoana izao.

Gazety mpiseho isan'andro iray no manamarika ao amin'ireo lohateny isan-karazany, ireo vaovao ara pôlitika, ara-sôsialy ary ara-ekônomika manamarika izy ao amin'ny lohateny lehibeny fa "hanamafy ny fiarahamiasan'i Madagasikara sy ny firenena iray eto Afrika".

Vehivavy iray zarazara hoditra manao pataloha mangamanga ary manao ambonin'akanjo fohy tanana mavokely, misy tavoahangy misy rano miloko menamena eo akaikiny ary mipetraka ambonina seza bory izy.

Toerana iray ahitana karazana trano maro samihafa : ny trano kelikely, ny salantsalany ary ny lehibe ; ahitana ihany koa takela-by fahampahafantarana ireny dokam-barotra ireny, ahitana ankizy kely sy olondehibe.

Akora iray entina hikarakarana ny endrika sy ny tarehy ny ao anatin'ity tavoahangy kely iray ity, izay vokarin'ny orinasa Voary. Mavokely kosa ny lokon'ny soratra eo aminy, fotsifotsy no taratasy fanamarinana izany. Misy sarony ny tavohangy. Ao aoriany kosa dia ahitana karazam-boninkazo mavokely sy menamena.

Renim-pianakaviana iray no misalotra ny akanjo nentin-drazana maha-malagasy. Manao satroka tsihy izy ary manao totohondry mivonkona. Manao akanjo fotsy izy ny ambony ary mitafy lambahoany marevaka misy maitsomaitso boribory ny haingony.

Goavy manta, mampahatsiahy ahy ny fialan-tsasatra rehefa tamin'ny mbola kely. Ilay mankany ambanivohitra, any amin'i bebe sy dadabe iny, ka tamin'izany andro izany dia tsy maintsy mankany anaty ala foana maka ireo goavy ireo.

Renim-pianakaviana iray no mianjaika manao irony firavaka isan-karazany irony toy ny: peratra, ny firavaka fanao amin'ny tanana sy ny firavaka hiambozonana amin'ny tenda.

Toerana fijanonan'ny fiara iray, na fiara mbola mandeha io na fiara efa maty. Ahitana fiarakaretsaka iray ary fiaran'olon-tsotra fotsifotsy iray. Misy ihany koa fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'i Soamanandrariny sy Ankadimbahoaka.

Toeram-pamokarana lehibe iray, ahitana rihana maromaro sy tohatra maromaro, ahitana milina lehibe iray famokarana ary zavatra lehibe mangamanga, ahitana tongony mavomavo sy maintimainty.

Ny sary hosodoko dia anisan'ny mampiavaka ny malagasy satria misy dia tena manan-talenta tokoa amin'io sokajy iray io. Afaka itadiavam-bola manko itony sary hosodoko itony ary dia tena tian'ireo mpanao sary ny manao ireny sarin'ny olona any ambanivohitra ireny.

Tranom-barotra lehibe iray no mivarotra ireny karazan'entana sy kojakoja ampiasaina ao an-dakozia ireny, ohatra amin'izany ity vata fampangatsiana ity, maromaro izy ireo, eo ihany koa anefa ireo vata fampangotrahana rano.

Ny baolina kitra dia lalao ihaonan'ny ekipa roa samy hafa, ahitana olona iraikambin'ny folo avy ao anatin'izany ekipa roa izany. Manao fanamiana samy hafa izy ireo mba tsy hitovizan'izy ireo rehefa eny ambonin'ny kianja.

Fiara tsy mataho-dalana iray, fiara fitaterana entana lehibe iray ary fiara kely an'olon-tsotra no ao ampovoanin'izany fiara roa izany. Ahitana mpandeha tongotra ihany koa, manao akanjo mavomavo ary pataloha mainty.

Sary ntaolo efa rovitra mampatsiahy ireny fiainana taloha ireny ; ao ny fianakaviana maro, ny zafikely maro, ireny raim-pianakaviana be dia be ireny ary eo ihany koa ny reny.

Toerana iray fakana sary, fialan-tsasatra ary fialana voly ihany koa. Anatina tanàna iray, ahitana riam-bato maromaro ary trano heva kely iray.

Tsenam-barotra lehibe iray ahitana karazana entana maro samihafa toy ny fitaovana entina andrafetana sy irony karazana milina lehibe irony.

Marika famantarana iray, irony toerana fikarakarana volo irony. Ny zatovovavy no tena sintonina amin'itony karazana marika famantarana itony ary haingoina izany marika izany.

Tovovavy iray manao ambonin'akanjo manga, mitazona ny volony izy ary io volony io dia lava tokoa, sady mirandrana toy ireny volona "rasta" ireny.

Vehivavy maromaro mandeha teo amina arabe anankiray. Etsỳ amin'ny sisiny arabe dia ahitana bozaka efa maimaina ary misy fako ihany koa eo amin'io lalana. Ny lanitra kosa dia manga ary eo misy rahona samihafa.

Vehivavy mainty hoditra mirandrana, manao akanjo menamena sy mavomavo ary pataloha mainty. Manaingo efitrano iray amin'ny alalan'ny voninkazo sy lamba mavokely sy fotsifotsy.

Lehilahy maromaro eo am-pijerevana baolina. Ny telo amin'izy ireo dia mitodika tsy amin'ny mpaka sary, ary mitsiky ny roa; raha ny eo ampovoany kosa dia somokitra tokoa. Aorian'izy ireo kosa, dia misy lehilahy mitsangana ary ny ambiny dia mipetraka avokoa.

Toerana fivarotan-tsakafo iray hita ety Akadindramamy ety eo amin'ny vatosoa maro marina kokoa eo ankaiky ny fiantsonana fiarakaretsaka miloko menamena ny trano fotsifotsy ary mavomavo ahitana tambovato ary misokatra miditra ny varavarana.

Ny manga, karazam-boankazo iray izay ankafizin'ny olona any amin'ny faritra tokoa. Izy io mantsy rehefa izy somasoma iny dia tena tsara tokoa atao lasary. Rehefa masaka kosa dia afaka anaovana ranom-boankazo na tonga dia hanina amin'izao.

Ny efitra fandraisam-bahiny ao anatin'ny trano anankiray dia efitra iray azo lazaina fa manan-tantara tokoa satria io efitra. Io no mahita olona betsaka indrindra mandalo ary ao no mety hisy trangan-javatra maro samy hafa.

Mpianatra siansa pôlitika eny anivon'ny Anjerimanontolo, taona fahatelo sy taona fahefatra, manaraka irony antsoina hoe :" fampianarana ampitain-davitra" irony, mitazona penina avokoa ary mifantoka tsara izy rehetra.

Toerana iray handraisam-bahiny ary koa hisakafoanana. Matetika dia handehanan'ireny mpifankatia ireny na ihany koa ireo fianankaviana te hanao fety na te mba hiaraka hanao sakafo.

Rehefa mamonjy lanonana na fanambadiana io na inona na inona dia ahitana ireny sakafo fandraisana ireny rehefa alohan'ny hiditra ao amin'ny trano fanaovana lanonana. Ahitana tsakitsaky maro isan-karazany atao solon-tsakafo.

Tsena lehibe iray eto Madagasikara no mivarotra irony karazana fanomezana hanitra ny sakafo irony. Anatina tavoahangy vera no ahitana izany. Vokatra azo avy amin'ny voatabia nahodina moa ity vokatra amidy ity.

Mpiasa maromaro manamboatra lalan-drano vaky eny amoron-dalana. Miisa efatra izy ireo, manao kiraro mavomavo lava be ary manao akanjo mavomavo amboniny. Ao aorianan'izy ireo dia ahitana fivarotana akanjo sy entana kojakoja maro samy hafa ary ahitana ihany koa takela-by famantarana ireny dokam-barotra ireny.